Dɔɔ la dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo, ka koŋkolee biŋ o niŋeŋ, ka bibiiri are o puoriŋ, mine meŋ gbi dumo a o puoriŋ. Kaa bie kaŋa seɛ la kuree ka o e dɔre. Ka a ona na kaŋa meŋ naŋ gbi dumo pɛgele waayɛre.

Noba banuu la gbi dumo a kyɛ sɛllɛ bombulo. Ba zaa meŋ toore ka a nuuri bontoore. Kaa ba naare a su kparre nuwogri, kyɛ ka bonyeni a su kparnuŋmaara.

Bibilii bayopoi la a zeŋ dɛre zu, ka kaŋa seɛ kuree naŋ e dɔre, ka kaŋa meŋ su kparoo naŋ e dɔre, ka kaŋa meŋ su kparoo naŋ yi neŋ a vaare kyɛ ka bɔtɔ a biŋ ba nimisoga. 13394

Dɔbɔ, pɔgebɔ ane bibiiri la are. Ka apɔge kaŋa a pɛgele koŋkolee a kyɛ seɛ wagyɛ kyɛ o ba su kparooŋ. Ka a pɔge kaŋa meŋ seɛ la muŋkuri sɔgelaa a kyɛ de pɛne a pare o bɔgɔŋ. Ka bie meŋ are a kyɛ teɛ o seɛ ka lɔɔre kõɔkpoŋ a are ba puoriŋ.